Barci wata hanya ce da mutum yake kwantawa domin ya samu natsuwa na wani ɗan lokaci. Abin da zai taimaka wa ɗan Adam ya samu tsari na barci, akwai ƙayyadajjen lokacin kwantawa da lokacin tashi. A ƙalla kuma ana son mutum ya samu barci na tsawon awa bakwai zuwa tara a dare. Sannan gudun wani abin ci ko wani abin sha wanda ke hana barci. Sanna gyara muhallin barci yakan taimaka wa mutum ya samu barci mai kyau da inganci idan ya kasance muhallin da zai kwanta, yana cikin kwanciya, yana cikin tsafta, yana cikin natsuwa, zai iya kwanta shi duk lokacin da yake so, to wannan zai taimaka ma mutumin da zai barci, ya kwanta cikin natsuwa kuma ya tashi cikin natsuwa. Sannan kuma, akwai gudun duk wani abin da zai hana mutum barci na tunani ko damuwa, mutum ya guji waɗannan abubuwa, domin su kansu, sukan hana barcin ya zo, ko ko a yi barcin ba cikin natsuwa ba. To idan mutum ya guji duk wani abu, duk wata damuwa, duk wani tunani, wanda zai hana shi barci a duk lokacin da zai kwanta ya zama ya kasance ya kori duk wani abu wanda zai zame mishi damuwa ga zuciya, to wannan zai taimaka mishi ya kwanta cikin natsuwa kuma ya yi barcin cikin natsuwa kuma a samu abin da ake so a cikin barci.

Damuwa, wani yanayi ne da mutum yakan tsinci kanshi sanadiyyar wani abu da ya faru ko wani abu da ya same shi yana haddasa wannan, ka ga mutum ya canza, ba kamar yadda yake ba. Alamomin da mutum zai gane cewa shi kanshi yana cikin damuwa: idan mutum ya matsa ma kanshi damuwa, zai ji ciwon kai. Wani ciwon kai na sashi ko na tsakiyar kai yakan kama mutum. Wannan babbar alama ce ta mutum ya tsawaita tunani kuma damuwar ta mishi yawa. Akwai zuciya: mafi aksarin mutane za ka ga zuciyarsu na zafi ko tana wani ciwo idan suna cikin damuwa. Akwai yin barci a kai a kai ko rashin yin barci:- idan mutum yana cikin matsananciyar damuwa, zai samu kai ne a wani yanayi da yana ma son ya yi barcin amma sai ya kasa yin barcin. Ko ko mutum ya samu kainai da yawaita yin barcin a kai a kai. Alamomin da wani zai gane cewa kana cikin damuwa, akwai rashin walwala: idan mutum ne mai yawan walwala da yawan mu’amala da mutane, wannan yawan walwalarshi da fara’a za ta rage. Wannan mutane za su fahimci cewa, wannan yana cikin yanayi na damuwa. Akwai rashin cin abinci: idan mutum yana cin abinci, idan yana cikin damuwa, alama ce babba da za a gane cewa cin abincinshi ya ragu da sauransu. Wannan abu ne mai illa sosai a lafiya da kuma hankali.

Kasancewa da iyali, abokanai ko wani ƙungiyoyi daban-daban, kan magance kaso mafi tsoka na damuwoyinmu. Mutum na ɗaya akwai zama da tattaunawa tare da iyali ko abokanai ko wasu ƙungiyoyi na daban. Neman shawararsu ko a kan damuwa, rashin jin tsoro ko fargabar faɗin damuwa kan magance kaso mafi tsoka na damuwar da ake ciki. Yin taimako, yin taimako na daɗaɗa ran mutum ɗan Adam, kasancewa da masu irin matsalarka domin tattauna matsalarka. Mutum ya samu mutanen masu irin wannan matsalar da yake ciki, ya kasance da su domin su tattauna wannan matsalar tare kuma su samu maslaha a cikin wannan matsalar tasu yakan magance kaso mafi tsoka na wannan damuwar. Sannan kuma akwai wani abu da ake cewa ‘shiga kafafen yaɗa zumunta’. Yawan shiga kafafen yaɗa zumunta na zamani, kan magance kaso mafi tsoka na wannan damuwar da mutum yake ciki domin a nan ne zai ga labarai kala-kala da kuma irin abubuwan da ke yawo a duniya zai taimaka mishi wajen magance wannan matsalar.

Akwai abubuwan da mutum ya kamata ya lazumta idan yana cikin yanayi na damuwa. Babban abin da mutum ya kamata ya lazumta shi ne addu’a da karatun Alƙur’ani. Idan mutum ya tsare waɗannan su ne manyan manyan abubuwan da ke magani ko riga-kafi na damuwa. Idan mutum ya tsinci kanshi a yanayi na damuwa, idan ya yawaita addu’a kuma ya lazumci karatun Alƙur’ani musamman mutum Musulmi zai, wannan damuwar tashi za ta yaye. Wasu suna amfani da wasu applica… wasu manhajoji don ba da tsarin yadda za ka yi rayuwarka ko ko ka ka kare kanka da damuwa, ko sukan yi game, wasu kuma sukan yi wasanni domin su ɗauke hanalinsu daga wannan damuwar da suke. Sau tari wasu kuma sukan kunna fina-finai, domin su ɗaukar musu hankali daga cikin wannan yanayin da damuwa suke. Tabbas damuwa tana da illa sosai ga ɗan Adam, ya kamata mutum ya yi ƙoƙari ya guji barin damuwa ta mai yawa a cikin zuciya, bare ta mishi illa, bare ta kauce shi da kaucewa. Babban abin da za ni jawo hankali da shi kuma da gargaɗi shi ne, kada mutum ya kuskura ya sha wani abu da zai kawar mashi da hankali ko tunani a lokacin da yake cikin damuwa, ya ɗauki wannan abin matsayin magani ne, damuwa tabbas waɗannan abubuwa da ake sha, giya ko wani abu ko makamancinsu suna da illa ga lafiya da hankali da kuma tunani. A guji shan su a lokacin da damuwa kuma ko a lokacin da ba lokacin damuwa ba.

Riga-kafi wata hanya ce, allurar riga-kafi wata hanya ce, kan magance kaso mafi tsoka na cututtukan da suka addabi al’umma. Riga-kafi kan kare kai daga cuta. Riga-kafi kan rage raɗaɗin cuta. Riga-kafi kan taimaka wa masu rauni daga cikin al’umma. Riga-kafi takan taimaka ma asibitoci su rage cunkoson marasa lafiya. A duk lokacin da aka samu wadataccen riga-kafi ga al’umma, za a samu ƙarancin marasa lafiya domin sun yi riga-kafin wannan cutar, to asibitocinmu za a samu ƙarancin marasa lafiya a ciki. Riga-kafi kan taimaka wa tattalin arziki. Idan aka samu riga-kafi a cikin al’umma, tattalin arzikinmu zai haɓaka. Riga-kafi kan taimaka wa yin ziyara da sada zumunci. Idan akwai isasshen riga-kafi ga al’umma, za a iya shiga cikin al’ummar kuma mutum zai samu yin walwala, ya shiga cikin al’umma domin ya gudanar da ziyara, ya yi zumunci, domin yakan taimaka da hulɗar kasuwancinmu ta ci gaba ta haɓaka dai yau da kullum domin za a samu isasshen lafiya domin al’ummar da ake tare da ita da wadda suke cuɗanya akwai isasshen riga-kafi kuma akwai wadataccen lafiya a cikin.

Riga-kafi wata hanya ce da kan kare kai daga afkawa daga cututtuka ko ko rage raɗaɗin cuta a duk lokacin da cutar ta tunkari al’umma, kamar ya riga-kafin cutar sanƙarau. Yin riga-kafin cutar sanƙarau kan hana wannan cutar kama mutum ko ko kan taƙaita wahala ko rage raɗaɗin cutar a duk lokacin da cutar ta shiga ga al’umma. Rashin yenta kan sa cutar ta yawaita ko ko ta haddasa ciwarwata kala-kala waɗanda za su kasance masu tsanani a sanadiyyar rashin yin wannan riga-kafin na ɗan sanƙarau. Kamar allurar cutar shan-inna, allurar cutar shan-inna takan taimaka wa garkuwar jikin ɗan Adam, rashin yin ta takan sa wani sashi na jikin ɗan Adam ya shanye ko ya tsotse ya kasa yin aiki yadda ya kamata ko kuma ya bar aiki gaba ɗaya. Yin wannan allurar za ta taimaka ma garkuwar jikin ɗan Adam, ta tafi yadda ya kamata. Akwai riga-kafin amai-da-zawo. Riga-kafin amai-da-zawo, kan taimaka ma mutum kamuwa da wannan cutar ko ko taƙaitar cutar a duk lokacin da cutar ta shigo cikin al’umma, idan mutum ya yi riga-kafi, cutar za ta hana kamuwar shi ko ko ta taƙaita yaɗuwar cutar ko ko ta rage raɗaɗin cutar ga mutum.

Idan mutum ya yanke, yana da kyau ka ɗauki matakan da za ka hana wata cuta shiga wurin kamar haka: akwai wanke hannu kafin sa shi cikin cutar, mutum ya wanke hannunshi sannan kuma a dakatar da jinin da ke zubowa daga wajen da aka jimu, sannan a tsaftace wurin. A yi anhwani, a yi anhwani a tsaftace wurin, sannan kuma a cire duk wata ƙazanta da ke wurin, sannan a yi allurar riga-kafi ko shan magani na riga-kafi domin taƙaita wannan cutar kada ta yaɗu, sannan a rufe wurin, kada a bar shi buɗe. Rufe wurin zaitaimaka wurin hana wat acuta ta faɗa a cikin wannan jimuwar da aka yi. Sannan a bar wurin cikin damshi, ya kasance cikin damshi don ya kasance a buɗe, shi ma wannan zai taimaka ma yin cutar yin warkewa cikin lokaci. Sannan a kula da ciwon a kai a kai domin kular da za a ba wannan ciwon zai taimaka ma ciwon warke cikin lokaci kuma cutar ta taƙaita wuri guda, ba tare da ta yaɗu ba. Idan mutum ya yanke, yana kula da wurin, wannan zai taimaka mashi, cutar ba za ta yaɗu ba kuma za ta warke a cikin lokaci, zai hana ta yaɗuwa sosai, sannan za ta warke a cikin lokaci ba tare da ɗaukan lokaci ba.

Hanyoyin da ya kamata mutum ya bi na gaggawa, idan ya yanke a gida domin kare kai. Babban riga-kafin da mutum ya kamata ya yi shi a duk lokacin da ya samu ciwo shi ne ya fara wanke hannunshi. Idan mutum ya wanke hannunshi, kafin ya kai ga taɓa ciwon, ya wanke hannunshi. Ana samun ruwa masu ɗan zafi kaɗan da ɗan gishiri, a ɗan zuba gishiri kaɗan, sai a zuba inda anka jimu, wannan yana dakatar da jini nan take. Yana dakatar da jini sannan kuma yana kashe ƙwayoyin cuta. Zuma, akwai zuma tamu, ana amfani da zuma domin tana da sinadarin da ke sassabta raɗaɗin ciwo sannan kuma tana hana wuri ya kumbura. Ana shafa zuma sannan a sa bandeji, a rufe wuri, a duk lokacin da aka samu yankewa. Aloe vera, ganyen iccen aloe vera namu namu na gida ana amfani da shi, shi ma yana ɗauke da wani sinadari da kan, da kan hana ciwo ya samu da wat acuta kuma yana rage raɗaɗin ciwo. Akwai man kwakwa, man kwakwa yana hana ciwo bushewa, yakan taimaka ma ciwo ya kasance cikin damshi ba tare da ya bushe ba, kuma yakan hana wasu ƙwayoyin cuta hwaɗawa kai tsaye cikin ciwo domin zai zama abin kariya ga hana ƙwayar cuta hwaɗawa cikin ciwo.

Wasu sahararru game da CPR. jita-jita da ake yaɗawa game da CPR da yadda ake yin shi. CPR wata hanya ce wadda akan, akan ba mutum kula, akan ba mutum kula ta gaggawa nan take domin daidaituwar bugun zuciya ko yadda jini ke gudana ga jikin ɗan Adam. Jita-jita na cewa CPR ba mai yin shi sai likitoci. To a gaskiya ba haka ba ne, kowa zai iya yin CPR idan ya taɓa halartar wani taro da nayyi magana a kan CPR ɗin. Mutum ya halarci taro da ake yin magana a kan shi, za a gwadi yadda ake yin shi. Akwai ƙwarin gwiwa idan mutum na da ƙwarin gwiwar yi, zai iya yi. Sannan da shiga wurare irin kafafen sada zumunta da wurare daban daban domin samun ilimi na yadda ake yinshi. To gaskiya idan mutum na da ƙwarin gwiwa, yana da ilimi a kana bin zai iya yi domin yin ceton rai ne kuma hanya ce ta idan an yi sa’a abin ya tafi kamar yadda ya kamata anka dace, to mutum zai ya kamar ya yi ceto ne, ceto na rayuwa.

Idan ana diba ciwo da motsin jiki a inda ake zargin zai iya karyewa, akwai abubuwan da ya kamata a muhimmanta a yayin dibawa. Akwai tarihin ciwo, za a tambayi tarihin ciwo. Tarihi shi, tarihin marasa lafiya, shin ya aka yi aka samu ciwon? An same shi ne ta hanyar haɗari ko wani abu? Wannan zai taimaka a ce tabbas, to ya haɗarin ya hwaru? Shi zai taimaka a san cewa tabbas tabbas lokacin da anka samu wannan haɗarin ƙashin wurin zai iya tsagewa saboda ya bayar da tarihin ga yadda abin ya kasance. Akwai kimanta ciwo, haɗa wurin da adda ciwo da inda ba ya da ciwo, idan ƙafa ce ta samu ciwo, za a iya kallon wurin da adda ciwo da inda bai da ciwo, ta wannan za a auna cewa, wannan ƙafar ta fi wannan kumburi da kaza, da adadi kaza, wannan ƙafar ta fi wannan kumburi da adadi kaza, shi ma wannan zai taimakawa domin a san cewa ga yanayin da ake ciki na ciwon. Sannan kuma akwai, akwai kula da lura da motsa wurin, idan an motsa ma mai ciwo, mai ciwo za a motsa wurin da ke da ciwon, za a ga irin shi yadda zai ba da yadda yake ji idan an motsa wurin.

Idan ana so a fahimci tsagewar ƙashi a jikin mutum, akwai abubuwan da ya kamata a ba muhimmanci kamar haka: dubawa, dibo da ido, mutum zai tsaya ya kalli wurin da aka jimu da kyau. Akwai kumburin jiki, akwai canza tsari na jiki, akwai tsagewar da… ƙashi wadda ke bayyana ƙarara. Za a ga alamun kumburi sannan za a ga alamun tsagewa, za a ga alamun karkacewa. Wani sashi na mutum zai karkasa ko ko za a ga alamun cewa ga ya nan ya bayyana ƙarara akwai tsagewar ƙashi. Akwai tushe, tattaɓa wuri, za a sa hannu a tattaɓa inda aka samu rauni domin a fahimci cewa ina ne anka samu tsagewar ƙashi. Mai da hankali ga ƙananan raunuka. Mutum zai mai da hankali ga ƙananan raunuka domin ya tattaɓa su ya fahimci cewa ina ne, ina ne mai ciwo ya ke, ya fi jin ciwo idan an taɓa shi? Idan ya fahimci cewa ga wurin da ya fi jin ciwo idan an taɓa shi, sannan kuma akwai canza tsari, ba inda ƙashi yake ba kuma a gan shi nan ko ko ya bauɗe ko ya zame i zuwa wani wuri.

Idan an bayar da gargaɗin ambaliyar ruwa a yankunanku yana da muhimmanci, mutum ya yi ƙoƙarin kare kainai da taƙaita hasarar dukiyoyi. Na farko, mutum ya zama cikin shiri, ana son mutum ya kasance cikin shiri na ya kasance yana da abin da zai dinga kawo mashi labaran daga tafiya a cikin yankin. Na biyu, barin yankin da zarar an umurta, ana son mutum ya zama cikin shiri da cewa, da an ce a fita, kowa ya bar yankin, zai bari. Na uku, akwai kare kai, ana son mutum ya bi duk wata hanya da zai bi na kare kainai daga wannan ambaliyar, kamar rufe ƙofofin gida da tagogi, hana yin taƙaita zirga zirga a cikin wannan ɗan lokacin. Tanadar jari, ana son mutum ya tanaji ƙaramin jari domin fuskantar wannan ƙalu-balen idan ya zo, mutum yana da abin da zai iya rayuwa da shi ba tare da ya tagayyara ba, ana so zai iya riƙe shi gwargwado na ɗan wani lokaci ba tare da ya tagayyara ba. Waɗannan su ne hanyoyin da za a bi domini dan an samu gargaɗin ambaliya, domin kare kai daga afuwa daga cikin wannan haɗarin.

Idan mutum zai koma gida ko gini da ambaliya ta shafa, yana da kyau ya kiyaye matakai kamar haka: jiran izini daga hukuma, mutum ya jira har hukuma ta ba da izinin komawar nan muhalli, domin gudun afkawa daga matsala. Na biyu, duba ingancin gini, mutum ya tabbatar da ya kira ƙwararri an duba, an diba ingancin gini wurin, na tabbatar da cewa ruwa ba su mai illar da zai hana a zauna wurin ba. Duba wuraren wutar lantarki, mutum ya tabbatar da an diba lantarki na idan an tabbatar mai da cewa, ko da an kunna wutar lantarki ba za ta yi illa a wurin ba. Kula da lafiyar kai, idan mutum zai shiga wannan ruwan, wurin ya kula, ya sa, ya sa, safar hannu da talkami wanda za su kare shi a wurin wurin domin gudun kwasar cuta. Kula da dabbobi da ƙwari, mutum ya kula sosai da dabbobi da ƙwari domin ruwa kan iya jawo wasu dabbobi kamar irin majici ko ɓeraye ko wani abu haka. Sannan mutum ya tabbatar da cewa wurin yana da ingancin da zai zauna shi, ba tare da ya illata shi ba ko ya samu wata matsala da za ta zama matsala ga rayuwarshi ko ga iyalinshi.

Abubuwan da ya kamata mu himmantu da ajiye su, domin abubuwan da ke taso mana cikin gaggawa, waɗanda suka shafe mu ko na sadarwa gabaki ɗaya. Akwai kayan tsafta da tsaftace kai waɗanda na ƙunshi sabulu, takardar bayan-gida, leda, ƙyalle. Waɗannan abubuwa idan munka aje su kusa, idan buƙatarsu ta taso, sukan taimaka mana mu yi larurarmu cikin lokaci. Akwai kayan sadarwa ko ja-goranci, waɗanda sunka tsinci, sunka ƙunshi: cajin ajiya, waya salula ko agogo. Waɗannan abubuwa sukan taimaka mana mu sadar da abubuwanmu cikin lokaci idan buƙatarsu ta taso cikin gaggawa. Akwai kayan kariyar kai, akwai wuƙa mai launi daban daban, akwai ba… fitila, akwai gilashi, waɗannan abubuwa idan muka aje su kusa, za su mana amfani domin larurorinmu na yau da kullum waɗanda........ kan zo mana akowane irin lokaci. Idan muka aje waɗannan kayan, za mu samu sauƙin rayuwa, za mu samu sauƙin yanayi a duk lokacin da muka tashi amfani da su.

Idan za a aje akwatin gaggawa, a guji waɗannan kurakuran kamar haka: mutum ya tabbatar da ya sa abubuwan da ad daidai da buƙatarshi, daidai da lafiyarshi, daidai da abubuwan da yake da buƙata, ba wai abin da mutane kansu suke buƙata ba. Diba akwatin ajiyar kayan gaggawa gaggawa lokaci bayan lokaci domin cire waɗanda suka lalace a sabunta su da masu sababbi. Sa, sa isasshen ruwa a cikin akwatin gaggawa na ajiyar kayayyaki, samun horaswa, mutum ya tabbatar da ya samu ingantacciya horaswa game da yin amfani da wannan akwatin gaggawa ba wai ya je kai-tsaye ya dinga amfani da su kamar yadda ya ga dama ba. Wannan kan iya haifar da matsala, domin komai yana son horaswa a kan abu, idan mutum ya samu ingantaccen horaswa, zai yi amfani da su daidai da yadda ya kamata. Sannan amfani da isasshen kuɗi, kada mutum ya ta’allaƙa a kan amfani da abubuwan da ake jiran kuɗi domin wata ran akan samu tangarɗa na rashin isasshen service inda za a cire kuɗi ko wani abu, to mutum ya tabbatar da yana da kuɗi ga hannunshi domin guje wa matsala.

haɗa fasaha a cikin kayan agajin gaggawa kan taimakawa wajen sadarwa, tafiya da samun muhimman labarai cikin sauri. Akwai amfani da manhajoji, amfani da manhajoji kan taimakawa domin sanin halin da ake ciki, domin sanin yanayin da ake ciki. Akwai kuma wutar lantarki, amfani da wutar lantarki kan taimaka domin samun sauƙin tafiya. Akwai kuma adana muhimman abubuwa a cikin takardu, mutum ya adana dukan muhimman abubuwa a cikin takardu, ba tare da barin wani abu ya mashi illa ba, a sa su cikin inda ruwa ba za su taɓa ba, ko wuta ba za su taɓa ba. Akwai… Akwai… akwai amfani da abubuwan da ba sa amfani, ba dole sai da lantarki ba, kamar ajiye baturi mai caji. Mutum ya aje baturi mai caji, wanda zai dinga amfani da shi ko da babu wutar lantarki, zai taimaka mashi. Akwai ba kai kariya da tsaro, mutum ya tabbatar yana iya ba kainai kariya, yana da abubuwan da zai yi amfani da su domin ba kainai kariya da tsaro domin lafiyarshi, domin lafiyarshi, waɗannan abubuwa kan taimaka ma kai domin agajin gaggawa, domin kariya ga kai da abubuwa na yau da kullum.

Tsarin gudanar da kayayyakin more rayuwa kamar ruwa da abinci a sansanin gudun hijira a lokacin gaggawa. A duk lokacin da za a yi waɗannan tsare-tsare, yakan… ya kamata a shirya wasu tsare-tsare kamar haka: akwai shirye-shirye, na farko a tabbatar da an tantance mutanen da za a bayarwa wannan taimako, sannan a tara kayayyakin da za a yi amfani da su. Sannan ya kamata a aje su wuri mai tsaro da kiyayewa. Sannan shirye-shiryen yadda za a raba waɗannan abubuwa. Ya kamata a shirya ayyanannen wurin da za a raba waɗannan kayayyaki, sannan a sa lokaci. haɗin gwiwa da neman taimako, ya kamata a nemi haɗin gwiwa da neman taimakokin ƙungiyoyi daban daban domin a ƙara samun tallafi. Kiyaye tsaftar abinci da abin sha, ya kamata a kiyaye tsaftar abin da za a ci domin hana kamuwa da cututtuka sannan a kiyaye tsaftar abin da za a sha sannan a tanadi shara, inda za a zuba abubuwan da aka yi amfani da su bayan an gama abinci da su domin guje wa faɗawa daga cututtuka. Sannan ana neman agajin neman matakan tsaro domin tsara yadda za a raba abubuwa cikin ƙa’ida.

Tsare-tsare da hanyoyi da ya kamata a bi a wuri tsara ba da agajin gaggawa a kan zama matsuguni idan har buƙatar hakan ta taso. A wani lokaci ya kamata a ɗauke ɗan gudun hijira a cikin sansaninsu a wurin ba su agaji domin tsira da lafiya ta hanyar barazanar ko gobara ce ko ambaliya ne ko wani tashin hankali, domin a yi aikin cikin tsanaki da kwanciyar hankali. Na farko, a tantance ƙayyadaddun mutanen da za a yi aiki da su. Na biyu, a tsara yadda fita wurin sansanin zai kasance tare da bin diddigi a kan bin hanya a kan daki-daki. Ya kasance kuma akwai ingantaccen tsaro a wajen fitar, sannan a tantance inda za a koma, a tantance wuri ne da za a yi aiki cikin tsanaki da kwanciyar hankali. Sannan wuri ne da ke da tsaro, sannan a tanadi isassun jami’an tsaro domin gudanar da aikin cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Sannan a tanadi yadda za a rarraba kayan cikin kwanciyar hankali da natsuwa ba tare da wani barazana ba ko tashin hankali a inda ake.

Yadda tsarin tsaftar jama’a ke taimakawa musamman ga masu buƙatu na musamman ko marasa matsuguni. Ya kamata a himmantu da tsara tsaftar jama’a da kuma musamman ga masu buƙatu na musamman ko marasa matsuguni. Kamar misali, inganta bayiyyika, a inganta bayiyyikan da mutane ke amfani da su. Samar da wuraren wanke hannuwa, samar da wuraren wanke hannuwa kan taimaka wa tsaftar muhalli. Samar da wuraren ba-haya, samar da wuraren ba-haya kan taimaka wajen tsaftace muhalli, wanda zai kasance wuraren nan na ba-haya su kasance wurare ne waɗanda kowa zai iya amfani da su kuma za su samu sauƙin amfani da su musamman mutane masu buƙatu na musamman. Wuraren wanka, ya kamata a samar da wuraren wanka domin wannan zai taimaka wajen tsaftace muhalli. Idan akwai wuraren wanka da dama, za a iya samun tsafta ta jiki da tsafta ta muhalli. Sannan bayar da ilimi, kafin a yi amfani da waɗannan wurare, ya kamata a samu wata… wani wuri da za a tara jama’a a ba su ilimi, yadda za su yi amfani da kuma muhimmancin ita tsafta kanta domin kare kai daga cututtuka.

Tsaftar muhalli abu ne mai kyau kuma yana buƙatar haɗin gwiwar gwamnatoci, kamfanoni masu zaman kansu da jama’a baki ɗaya. Gwamnatoci, gwamnatoci za ta samu hukumomi da za ta naɗa waɗanda za su kula da tsaftace muhalli da kuma unguwanni da tituna da wasu gurabu da ake zubar da shara. Akan zo… akan share… gwamnatoci za ta samu ma’aikatan da za ta ɗauka, ta biya su albashi ƙashin kanta domin su kula, sharer tituna, ɗauke sha....... sharar unguwanni, da abubuwan da ba su kamata ba. Kamfanoni, kamfanoni sukan haɗa… masu zaman kansu sukan haɗa gwiwa da gwamnatoci domin a yi yaƙi da ƙazanta. Kamfanoni kan samar da taimako ko ko tallafi na abubuwan buƙata, na shara, ko ko wuraren ruwa… ruwa masu tsafta sannan shi mutane karan kansu za su iya tsaftece unguwanninsu, muhallinsu da kuma shiga a yi yekuwa da kai, a kan yaƙi da ƙazanta. Sannan akwai wayar da kai, gwamnatoci da kamfanoni masu zaman kansu kansu za su dinga wayar da kan al’umma a kan illar shara da ƙazanta a muhalli.

Amfanin zuba jari a fannin tsaftar jama’a yakan taimaka ma tattalin arziƙin ƙasa. Lafiya za ta samu a wurin wannan muhalli, a wurin waɗannan mutane. Duk wurin da ya kasance akwai ingantacciyar tsafta, to za a samu lafiya a wurin, domin za a sha ruwa mai tsafta, za a sha abinci mai tsafta, sharar da suke zubarwa da ƙazantarsu sun san bagiren da suke zubata, yadda ba za ta musu illa ba a samu ciwarwatuka. Aiki zai yawaita ga jama’a, idan akwai tsafta za a samu lafiya kuma za a fita a yi ayyuka na raya ƙasa da raya karkaru da raya unguwanni. Sannan tattalin arziki zai haɓaka, a duk inda akwai tsafta za a sau tattalin arziki mai yawa domin za a samu ayyukan more rayuwa, rayuwa za ta yi inganci, al’amura za su tafi yadda ya kamata. Sannan akwai ingancin al’amura, a duk inda akwai tsafta za a samu wuri ko kamfanooni masu zaman kansu hankalinsu zai dawo ga wannan bagiren, domin duk inda tsafta take, kamfanoni masu zaman kansu sukan zo wurin su samar da ayyukan yi ga waɗannan mutanen da ke yawo… da ke… da ke wannan wuri, domin ingancinsu da zamansu cikin tsafta da natsuwa ba tare da hayaniya ba ko ƙazanta a muhalli.

Sauyin yanayi yakan taka muhimmiyar rawa wurin ɓullowar cutar malaria, kamar akwai zafi. Idan zafi ya yi yawa, yakan bunƙasa girman sauro, ya girma nan take. A wurare irin tsaunuka da suke da zafi, sauro ya fi yawan rayuwa a nan wurin, kuma sau tari idan zafi ya yi tsanani, yakan hana sauro. Ruwa a lokacin damina, idan aka samu yawaitar ruwan sama, sauro zai samu guraben da zai dinga girma nan take, nan take, domin sanadiyyar wani taɓo, yakan girma nan take, akan samu sauro ya yi yawa kuma malaria za ta ɓulla a wannan wuri. Sare dazuzzuka ko gine-gine, idan aka sare dazuzzuka ko gine-gine, haka zalika sauro zai samu gurubun da zai zauna domin wannan gine-ginen da anka rage, za a gayyato wasu ƙwari ko ko inda ya ɓoye, zai fito zai bayyana ga al’umma. To wannan zai samu gurabu na inda sauro zai zauna. Abin da ya kamaa a yi shi ne, domin a yi yaƙi da sauro a inganta gurabu, wurare, inda taɓo, wuraren magudanar ruwanmu, idan mun inganta wuraren magudanar ruwanmu za mu samu sauƙin sauro.

Duk da ci gaban da anka samu, amma kawar da ciwon malaria gabaki ɗaya abu ne da yake fuskantar ƙalu-bale daban daban, ta hanyar kimiyya, muhalli da kuma kuɗaɗe. Akwai jurar shan magani, akwai maganuna da riga-kafofi da ake amfani da su waɗanda in za a juri shan su, da lokutansu da bun ƙa’idarsu, za a samu kaso mafi tsoka, za a tsira daga illar malaria. Akwai amfani da maganunan kashe ƙwari. Idan aka yi amfani da maganunan kashe ƙwari, za a yi yaƙi da ƙwarin sauro kansu kuma za a samu sauƙi na malaria. Akwai kuɗaɗe, idan akwai isassun kuɗaɗe, za a je a yi bincike na kimiyya kuma za a samu maganuna na shiga da kuɗaɗen da za a yi amfani da su domin a kawo sassabci na wannan cuta da muke fama da ita ta malaria. Akwai rashin hanyoyin shiga, rashin hanyoyi masu kyawu na shiga ƙauyuka kan taka rawar gani ga illar da malaria take yi a kan yanzu. Idan babu asibitoci masu kyawu, a ƙauyuka ko cibiyoyin lafiya, kan hana mutane shiga wannan bagire, su ba da isasshe, wadataccen ilimi domin a yi yaƙi da malaria.

Babban abin da mutum zai yi amfani da shi ko ko mutane na unguwanni, za su ɗauki mataki domin taƙaita malaria da kare kai daga cutar. Akwai daga yaɗuwar cutar, akwai tsafta, wato idan aka samu ingantacciyar tsafta, za a samu taƙaituwar malaria da yaɗuwarta ga mutane, unguwanni ne ko garuruwa ne ko ƙauyuka ne. idan ya kasance magudanan ruwoyinmu suna da wurare masu kyau inda suke wucewa, ba taɓo, ba ƙazantar da ke taruwa, za a samu taƙaituwar taruwar sauro kuma za samu taƙaituwar malaria a wurin. Wurin da muke zuba shara, idan ya kasance muna da ayyanannen wurin da muke zuba shara, to za mu samu taƙaituwar sauro da malaria da yaɗuwar malaria ita kanta. Wayar da kai, idan ya kasance akwai ingantattun wayar da kai, ba da ilimi, za a taru, ƙungiyoyi za su taru ko masu unguwanni za su taru, su wayar da kan mutane da ‘yan unguwa da ƙauyuka da birannai. Illar ƙazanta da kuma illar ƙazanta da kuma illar da barin ruwa ko ina ke kawowa game da malaria da sauro za a samu sauƙin wannan lamari.

Asibitoci na amfani da dabarori daban daban don tabbatar da cewa marasa lafiya sun samu kyakkyawar kulawa ba tare da cunkoso ba. Akwai sarrafa mara lafiya a wurin neman agaji na gaggawa. Akwai ɗakin da ake kai mutum idan aka fahimci cewa yana neman agaji na gaggawa. Diba gadajen marsa lafiya a kai a kai, idan likitoci suna yawo, ko masu aiki a asbiti suna yawo za su fahimci cewa, gadaje, gadajen da waɗanda ke kwance waɗanda nassamu sauƙi, wasu kuma ana iya ɗaukarsu daga wani wuri zuwa wani wuri. Akwai bunƙasa ita asibitin kanta, ya kasance asibiti tana da isasshen wurin da za a kwantar da marasa lafiya, akwai sallamar marasa lafiya. Likitoci sukan yi yawo da safe domin su ga waɗanda suka samu sauƙi, a ba su sallama domin ba da wuri da za a kwantar da wasu marasa lafiyan idan sun zo. Akwai motoci da ake amfani da su, akwai motoci da ake amfani da su da ake amfani da su na gaggawa domini dan an kawo wani asibiti ba wurin aje shi, a yi amfani da waɗannan motocin i zuwa kai shi wata asibitin cikin gaggawa domin a samu aikin da ake so don ceton rai.

Haɗewar asibiti, asibitoci kan ba da ba da damar ci gaba a kiwon lafiya, amma yana da kyau a tabbatar da an yi shiri na musamman domin kafin yin hakan. Yakan taimakawa, idan an samu kyakkyawar fahimta tsakanin asibitocin, na cewa za a fuskanci matsalolin marasa lafiya ba wai don abin da za a samu a cikin haɗakar ba. Damammaki da yake… za ya bayar, zai bayar da inganta tattalin arziki da rage kuɗin... kuɗi. Idan aka samu haɗakar asibitoci za a inganta tattalin arziki da rage kuɗaɗe. Za a samu ƙarin ƙwarewa a wurin aiki. Idan aka samu haɗaka ta asibitoci, za a samu ƙarin ƙwarewa a wurin aiki ta fanni daban daban. Ƙarin zuba hannun jari, za a samu ƙarin zuba hannun jari a cikin al’amuran. Ƙalu-balen da ake iya fuskanta, akwai rashin cin gashin kai.. Idan aka samu haɗaka ta asibitoci, akan samu ƙarancin cin gashin kai. Sannan akwai bambancin al’adu. Akwai kuma rashin ƙin amincewar likitoci da ma’aikata. Wannan kan iya kawo matsaoli, ko ƙalu-balen da za a fuskanta a cikin haɗakar, musamman idan ba a samu daidaito ba.

Wurin da ake haihuwa wuri ne da ya kamata ya kasance cikin tsaro da ingantattun likitoci da kuma ingantattun kayan ayyuka. Tsaftacewa, ya kamata wurin ya kasance cikin tsafta da ruwa isassu wanda za a yi amfani da su. Ya kamata wurin ya kasance akwai, kayan aikin su kasance cikin tsafta. Sannan za a ware masu cuta daban, ya kamata kuma wurin ya kasance wurin akwai ƙwararrun ma’aikata a wurin, ya kamata ya kasance akwai ƙwararrun ma’aikata waɗanda za su kula da marasa lafiya ko masu haihuwa. Ya kamata a yi shiri domin ba da agaji na gaggawa. Kuma ya kamata a bayar da ilimi na wayar da kai ga sabbin mahaifa. Ya kamata a sanar da su abubuwan da ya kamata su kiyaye da kansu da kuma yaran da suka haifa.. Sannan ya kamata ya kasance akwai isassun kayan aiki da kula da mahaifa. Ya kamata bayan haihuwa, a kula da mahaifa, a ga wane hali take ciki kuma ya, me zai kasance, saboda sabuwar haihuwa ce, ba a san ya haihuwar ta kasance ba, a ba da kyakkyawar kulawa a wannan wurin domin guje wa wata illa gaba.

Ɗakin haihuwa wuri ne na musamman da yake da ƙwararrun kayan aiki da ƙwararrun likitoci don kulawa da mata masu ciki mai haɗari. Ya kamata ɗakin haihuwa ya kasance akwai ƙwararrun ma’aikata waɗanda za su ba da kulawa na waɗannan mutane masu ciki mai haɗari. Ya kamata akwai likitoci ƙwararru ta ɓangaren jariran da za a haihuwa domin su ba su kyakkyawar kulawa. Shiri na musamman ga uwa da jariri yakan taimaka a samu sauƙi. Sannan shirya ma matsalolin gaggawa. Ya kamata a shirya ma matsalolin gaggawa domin magance matsala idan ta zo a yi saurin ɗaukar gaggawa. Wasu takan kama haihuwar tasu a ce sai an fasa su, an cire. Ya kamata a yi wannan shirin ko da an samu matsalar to ya kamata a ce ana da wannan shirin. Sannan wayar da kai, ya kamata a wayar da kan iyaye a kan yadda za su kula da kansu, domin kauce wa matsaloli. Haka kuma ya kamata a ba iyaye ingantaccen ilimi don kulawa da yaran da suka haihu, haihu domin a kauce wa matsloli, ta yadda za a shayar da su, ta yadda za a kula da su, ta yadda za a musu wanka, ta yadda za a tsaftace su domin kauce wa matsala ko samun wani abu wanda zai kawo matsala a cikin wannan yanayin da ake ciki.

Ɗakin haihuwa za su ƙarfafa ma ingancin shayarda mama ga jinjirin da aka haihuwa da kuma ba da ƙarfin gwiwa ga shayar da mama a lokacin da aka haifi yaro. Ruwan da ke zuwa farko, na farko a cikin mama kan taimaka ma jinjirin yaro, sukan ƙara mashi lafiya, sukan ƙara mashi ƙwarin gwiwa da kuma kuzari ga sassan jikinshi. Cikakkiyar shayarwa kan inganta lafiyar yaro ta kowane fanni. Yaron da aka shayar da shi mama, tsawon watanni shida zai kasance yaro mafi kuzari, mafi, garkuwar jikinshi za ta yi ƙarfi domin ya sha wannan mama ba tare da gaurayar wasu ruwa ba ko wani abu da zai kasance. Sannan shi shayar da mama zallarshi kan taimaka daga hana kwasar cututtuka daban daban. Domin idan yaro zai sha zallar maman mahaifiyarshi, zai kaɗaita da kamuwa da ciwarwata waɗanda ba a so. Domin akan samu ciwarwata taruwa ko ta wanni fanni amma idan yaro yana shan mama zallar maman mahaifiyarshi,, za a samu taƙaitar waɗannan cututtuka. Idan yaro yana shan maman mahaifiyarshi, zai sa ya yi girma, jikinshi zai yi kyau kuma zai samu kuzari ga jikinshi da ƙwarin gwiwa.

Tsafta abu ce mai kyau wadda kan kare mutane daga ɗaukar ciwarwata daban daban. Tsaftar kai, kwai wanke hannu, wanke hannu a lokacin cin abinci ko kafin cin abinci ko bayan cin abinci. Wanke hannu a lokacin da mutum ya yi wata mu’amala ko wani aiki. Sannan akwai kula da haƙora, a wanke haƙora. Sannan akwai kula da fatar jiki, shi ne mutum ya dinga wanka lokaci, lokaci bayan lokaci. Sannan akwai kula da gashin kai, idan namiji ne ya dinga yin aski, ko ko idan macen da dinga wanke kai, a yi kitso. Sannan yanke akaifa, duk waɗannan suna cikin tsaftar kai da kai. Tsafta ta gida kuma, ta muhalli, shi ne a tabbatar da an yi shara, sannan a tsaftace abin da za a ci, sannan a tsaftace abincin da za a sha. Tsafta ta jama’a shi ne, a kula da ban-ɗaki, yin mu’amala da ban-ɗaki mai yawa, rufe hanci yayin atishawa, rashin taɓa fuska a kai a kai wanda kan yaɗa cututtuka da dama. Idan aka kiyaye waɗannan abubuwa, za a samu raguwar ƙazanta kuma za a samu raguwar cututtuka. Samun wuri da za a dinga zubar da shara, a tabbatar da an samu wurin da za a dinga zubar da shara, idan an samu wurin da ake zubar da shara, to wannan ka hana a kwashi cututtuka.

Hanyoyin keɓence mara lafiya domin taƙaita yaɗuwar cuta a wuraren kiwon lafiya yana taimakawa taƙaita cu yaɗuwar cuta a jama’a. Na farko keɓance mara lafya: A keɓance mara lafiya a ɗakunan da aka tanada don a keɓance masu irin waɗannan cututtukan su zauna. Na biyu amfani da kayan kare kai: A yi amfani da kayayyakin da ake kare kai daga kamuwa daga cuta. Na uku, akwai wake hannuwa: A dinga amfani da abubuwan wanke hannuwa masu kasha ƙwayoyin cuta, wannan yana taimakawa taƙaituwan kamuwa da cuta. Akwai kuma cututtukan da ake kamuwa da su ta lokacin da aka taɓa mai cutar. To ya kamata a yi amfani da safar hannu ko wata riga da za a sawa wadda za ta kare kai da taɓa jikin mai cutan ji jiki da jiki, a sa wani abun da zai shiga tsakaninsu. Sannan akwai taƙaita ziyara: Ya kamata a rage ko a hana ziyarar masu wa’innan cututtukan da ake kamuwa da su, domin taƙaita ziyarar zai taƙaita kamuwa da cutar kuma za a samu cutar ta ƙarata da mutane. Sannan a tabbatar da an wanke hannu ya yin shiga ko bayan fitowa daga wuraren masu cututtukan, wannan zai samu sauƙin taƙaita cutar.

Tabbatar da ƙa’idojin keɓanta marasa lafiya tsakanin ma’aikatan lafiya da ma’aikata masu masu ba da tallafi. A tabbatar da an samu horaswa akai-akai, horaswa akai-akai kan taimaka domin gane illan cuta da kuma yanda mutum ya kare kai nai daga cuta. Bin dokoki: A tabbatar da an bi dokoki da ƙa’idoji wa’innan wurare domin kare kai da lafiyar kai. Jagorancin ma’aik manyan ma’aikata: A tabbatar da an samu jagorancin manyan ma’aikata. Domin idan aka samu jagorancinsu, zai taimaka domin a ba da kyakkyawar kulawa ta yanda za a kare kai da kula da kiyayewa akan wa’innan wa’inda aka keɓance. Sannan akwai ba da lambar yabo: A tabbatar da akai-akai akan fidda wa’inda suka fi kulawa da nuna ingancin abun, a basu lamban yabo da kuma kyakkyawar kula. Sannan kuma a tabbatar da an samu isasshun ilimi na wayar da kai, da isasshun kaya na kariyan kai. Kamar ire-iren abun wankin hannu, takunkumi, a tabbatar da ire-iren wa’innan abubuwa an tanade su a wa’innan guragu domin a yi amfani da su domin ba kai kariya.

Cikin asibitoci akan ɗauki matakan daƙile cuta ta hanyoyi da dama. Akwai gwaji; Za a yi gwaji domin a tabbatar da cutar, killace masu cutar don hana yaɗuwa; sannan kuma za killace masu ɗauka ɗauke da wannan cutan don hana yaɗuwarta da watsuwarta. Binciken asalin cutar: Za a tsawaita bincike a gano minene asalin wannan cutar domin a bi hanyar da za a daƙile ta. Ɗaukar matakan tsaftace muhalli: Za a ɗauki matakai domin tsaftace muhalli. Hana yaɗuwar cutar: Za a yi sami ragakafin da zai hana yaɗuwar wannan cuta domin a samu sassauci. Sannan wayar da kai: Babban matakin da za a ɗauka, za a ɗauki matakin ba da ilimi akan wannan cutar da illar ta da kuma matakan da za a ɗauka dan kare kai daga wannan cuta. Magani da zai hana yaɗuwarta da kuma taƙaitata: Za a samar da magani da zai yaɗuwar wannan cuta da taƙaitata acikin al’umma. Idan aka bi wa’innan matakan za a sami sauƙi da sassauci na daƙile annoba acikin jama’a ko a wurare da dama. Wa’innan matakan za su taimaka sosai don daƙile wannan cuta acikin lokaci.

Don rage juyuwa da maganin ƙwayoyin cuta da kuma inganta magugunan riga-kafi a asibitoci, akan bi hanyoyi kamar haka: akwai shirye-shitye na musamman. Ya kamata a samu ƙungiyoyi na likitoci su dinga masana magunguna su dinga gudanar da shiriruwa na musamman domin wayar da kai da ilimantarwa. Bin doka da ƙa’idoji:- ya kamata a samu bin doka da ƙa’idoji na yadda za a bi ta yin amfani da magunguna da kuma maganin ba da kariya na musamman. Akwai bincike a kan magani:- ya kamata a gudanar da bincike a kan kowane irin magani da ba da shan a kan ƙa’ida da kulawa ta musamman. Ba da kariya da kuma daƙilewar yaɗuwar cuta:- idan aka samu, idan mutum yana son ya ba kainai kariya da kuma daƙilewar yaɗuwar cuta, akan bi waɗannan hanyoyi kamar haka: wanke hannuwa da kuma tsaftace muhalli da kuma k eve marasa lafiya da kuma shiri na sa ido na musamman. Akwai gwaje-gwaje da bincike:- idan aka samu gwaje-gwaje da bincike a cikin al’umma, za a samu ci gaba sosai domin kare yaɗuwar cuta da kuma ware wanda cutar suka samu. Wayar da kai:- idan aka samu cikakkiyar ilimi da horaswa ga likitoci da kuma wayar da kai da su kansu ga marasa lafiya, za a samu inganci da kuma abin da ya kamata a kan duk wata irin cuta da ta kunno kai kuma za a samu riga-kafinta cikin sauƙi.

A yayin da mutum ke tsufa, garkuwar jikinshi tana raguwa a wani yanayi da ake kira, immunosenescence, yadda jikin mutum yake a yayin tsufa, raunin kariyar jiki, jikinshi zai yi rauni, wurin…. kare garkuwar jiki daga kamuwa daga cututtuka. Rage ingancin kariya: a duk lokacin da aka ba shi wani, a duk lokacin da aka ba shi wani, wasu ƙwayoyin cuta masu hana yaɗuwa, jikinshi zai, ba zai ji yadda ya kamata ba. Rashin warkewar ciwo da wuri: a duk lokacin da tsoho ya tsufa, za a samu idan ya samu jimuwa ko wani yanayi na rashin lafiya, ciwon ba zai warke da wuri ba saboda saboda garkuwar jikinshi ta yi ƙasa. Abin da ya kamata a yi ma Tsofaffi domin taimaka ma lafiyar jikinsu, akwai cin abinci mai kyau:- idan aka samu cikakkiyar cin abinci mai kyau, za a samu sauƙi a duk lokacin wat acuta da ta kama su. Isasshen barci: ya kamata su samu isasshen barci a yanayi kuma mai kyawu. Horas da jiki:- ya kamata a samu horas da jiki a yanayi kuma mai kyawu. Rashin sa damuwa:- idan aka taimake su, su rage sa damuwa a cikin rayuwarsu za a samu sauƙi a cikin yanayinsu. Shan rashin barin shan abu mai illata lafiya:- a tabbatar da an samu barin duk wani shan abu da zai illata musu lafiyarsu.

Tsarin kare jiki yana da matuƙar muhimmanci domin yaƙar ƙwayoyin cuta irin su bacteria, fungi da viruses. Akwai kare kai daga cututtuka:- yana taimakawa domin kare kai daga yaƙi da ƙwayoyin cuta domin kare kai daga cututtuka. kare kai daga cutar sankara:- shi ma yana taimakawa don kare kai daga cutar sankara. Hana yawaitar kumburi da kuma taimakwa wurin warkewa:- yana taimakwa sosai domin hana kumburi ya yi yawaita a jikin mutum kuma ya taimaka ma warkewarshi sosai. Akwai kuma tuna tsoffin cututtuka:- idan ya tuna tsoffin cututtuka, yakan taimaka wurin saurin ba da riga-kafi a kan cutar da ake ciki. Amfaninsa:- yana taimakwa domin Amfaninsa:- yana taimakwa domin kare kai daga cututtuka. Yana ttaimakawa domin hana ciwo ya yaɗu kuma yana taimakwa domin daidaita yanayin jiki. idan aka samu waɗannan abubuwa gabaki ɗaya, jiki zai kasance cikin yanayi mai daidaito kuma za a samu inganci a cikin jikin mutum, ba tare da cuta ta mashi illa ba, sannan za a same shi cikin yanayin da ya kamata mutum ya kasance domin garkuwar jikinshi tana cikin lafiya sannan tana tafiya yadda ya kamata.

Shan ruwa yana taimaka ma lafiyar ɗan Adam baki ɗaya kuma yana taka muhimmiyar rawa da kariya daga dukkanin sassan jikin ɗan Adam. Yana taimakwa domin tace guba. Shan ruwa isasshe masu lafiya, yakan taimaka domin tace guba da ke jikin mutum ta hanyar fitar da fitsari ko gumi, kuma yana taimakawa ta hanyar oxygen da muke shaƙa yana daidaita shi kuma yana taimakawa a wurin iska da muke shaƙa. Sannan yana taimakawa wajen hana jiki kumburi. Sannan kuma iska… shan ruwa isasshe masu lafiya sukan taimaka ma lafiyar jikin ɗan Adam, shi ya sa ake son mutum da safe idan ya tashi, a ƙalla ya sha ruwa lita ɗaya zuwa biyu domin inganta lafiyar cikinsa. Abinda amfanin shan ruwan: amfanin shan ruwa yana ƙara lafiyar fata. A duk lokacin da mutum ya kasance yana shan ruwa masu inganci da tsafta da lafiya, fatarshi za ta kasance cikin ɗumi a kwance. Sannan shan ruwa, a taimaka a dinga shan sinadaran da ke ɗauke na kayan marmari da ke ɗauke da ruwa, kamar irin su kankana, lemu da kuma kukumba, suna taimakawa. Sannan a guji dukkanin abin da ke busar da ciki kamar giya da kuma shayi mai ɗauke da coffee. Idan ana cikin halin rashin lafiya, a yawaita shan ruwa domin warwarewa da wuri.

Cin abinci isasshe yakan taimaka a haifi yaro cikin nagarta kuma yakan ba da kariya ga haihuwa cikin haɗari. Folic acid mai ɗauke da vitamin D vitamin B9 yakan sa a haifi yaro, yakan ƙara ƙarfin ƙashin bayan yaro da kuma ƙwaƙwalwa. Ƙarancin iodine a jikin yaro yakan sa a haifi yaro kamar marasa hankali. Sannan cin abinci mai gina jiki yakan taimaka a haifi yaro da nauyi da kuzari. Rashin cin abinci mara ɗauke da sinadarai daban daban yakan kawo saurin haihuwa, ƙarancin jini ga mai ciki, sannan kuma yakan sa a haifi yaron kanshi cikin yanayi marasa daɗi. Idan mahaifiya ta ci isasshen abinci, mai ba da lafiya, za ta kasance cikin lafiya, abin da ta haifa zai kasance cikin lafiya. Ci gaba da ci gaban jariri da kuma mahaifa ita kanta: idan aka samu abinci isasshe kuma mai gina jiki, za a samu ci gaban jariri yana ƙaruwa, sannan mahaifa inda yaro ke rayuwa ita ma za ta kasance cikin lafiya. Lafiyar uwar: uwa za ta kasance cikin isasshen lafiya idan tana cin abinci, ba za ta haɗu da matsaloli kamar irin rashin jini da sauransu. Idan aka kiyaye waɗannan da cin nagartaccen abinci za a samu inganci daga mahaifiya har kuma jinjirin da ake ɗauke da shi.

Abincin da mai ciki take ci yana taimakawa sosai kuma yana taka muhimmiyar rawa wurin kare kai daga kamuwa da ciwon suga a lokacin ciki wanda ake kira ‘gestational diabetis’. Abinciccikan da ke da haɗari shi ne abincin da ke ɗauke da suga mai yawa. Abincin da ke ɗauke da suga da yawa, yana da matuƙar haɗari sosai kamar irin su biredi mai ɗauke da suga da yawa ko lemummuka waɗanda ke ɗauke da suga. Abinci mai mai, kamar irin nama mai kitse da sauransu suna da haɗari sosai. Sannan cin abinci fiye da kima, cin abinci fiye da kima shi ma yana da haɗarin gaske. Abinciccikan da ke ba da kariya daga wannan ciwon suga a lokacin ciki akwai: daidaitaccen abinci ko abinci mai ɗauke da fibre mai yawa, kamar irin su gero, dawa. Sannan kuma mai… mai kyau kamar irin man zaitun, man kwakwa suna taka muhimmiyar rawa sosai. Cin abinci bisa ƙa’ida a okaci: idan aka sanya ma abinci ƙa’ida da za a ci shi lokaci bayan lokaci, wannan zai taka muhimmiyar rawa da kuma ba da kariya da waɗannan abubuwan da ake tunanin a kamu da su. Shan ruwa isasshe da kuma aikin motsa jiki, sukan ba da muhimmiyar rawa a wurin lafiya ita kanta da gudunmuwa sosai.

Mace mai ciki ana buƙatar ta ci abincin da zai gina mata jiki domin ya taimaki girman ɗanɗan da ke cikinta da kuma samun ci gaba a cikin rayuwar da take ciki ta ta halin ciki. Akwai folic acid: folic acid yana taimakwa sosai, yana ba da gudunmuwa ga mai ciki. Yana ƙara ƙarfin ƙashin baya na ɗa, wato spinal code. Sannan kuma akwai ganyayyaki da ake son mai ciki ta lazumci cinsu, irin alayyahu, irin ganyen dankali, akwai ganyayyaki da ya kamata mai ciki ta lazumci shansu, waɗanda za su ƙara ma garkuwar jikinta kuma za su taimaka mata. akwai wani sinadari da ake ce ma iron: ya kamata mai ciki ta lazumci dukkanin abubuwan da aɗɗauke da wannan sinadarin, irin su calcium, su ma ya kamata mai ciki ta lazumci dukkanin wani sinadari da ke ɗauke da su. Akwai abin da muke ce ma ‘protein’: shi ma ana son mai ciki ta lazumci cin duk wani abu da ke ɗauke da wannan sinadarin. Wannan zai taimaka ma garkuwar cikinta, sannan ana son ta samu isasshen ruwan da za ta sha, sannan ta samu gudanar da gudanar da ba ta zanne wuri guda, tana ɗan zuwa tana kaiwa da kawowa, shi ma zai taimaka mata. Sannan kuma akwai shan kayan marmari, su ma suna ba da gudunmuwa sosai, da kuma cin nama, kifi, wake, duk suna ba da gudunmuwa cikin wannan halin da take ciki.

Yawan kalori da mace ke buƙata yayin da take da ciki yana taimaka wa ci gaban girman jariri. Akwai abubuwan da muke da su da suka kasu kashi uku: na farko muna da zango na farko:- mai ciki akwai wasu matakai da take shiga guda uku: akwai zango na farko, akwai zango na biyu, akwai zango na uku. A zango na farko akwai wani ƙayyadadden girman da ake son jariri ya kasance, sannan kuma a zango na biyu, akwai wani ƙayyadadden shi ma girma da ake son jariri ya kasance, haka zango na uku, haka tsarin ke tafiya, wanda a kowane zango. Idan girman da yake ake so ya kai, za a ba mai ciki ƙwarin gwiwa, ta ci gaba da abin da take yi. Idan kuma wannan girman da ake buƙata ya kasa kaiwa za a ba ta shawarwari ga abubuwan da ya kamata ta yi, yadda za a samu abin da ake so domin ci gaban wannan abin da ke cikin cikinta. Haka zalika, babban abin da ya fi kamata mai ciki ta mai da kai…… ta mai da hankali a kai, domin ci gaban abin da ke cikin cikinta, shi ne cin abinci mai gina jiki. idan aka samu abinci wadatacce mai gina jiki ga mai ciki, tabbas za a samu ci gaba a kowane zango da ta shiga kuma za a samu abin da ake so. Haka zalika motsa jiki, idan mai ciki tana motsa jiki a kai a kai, shi ma wannan yana taka muhimmiyar rawa sosai a lokacin da ake ɗauke da juna biyu.

Abincin da aka fi so mai ciki ta mai da hankali dangin abincocin da ake son ta mai da hankali a yayin da take ɗauke da juna biyu domin samun ciki mai lafiya kuma da samun lafiyar ɗan ɗan da ke ciki ya kasance yana da girma da ƙoshin lafiya. Akwai ganye: ana son mai ciki ta mai da hankali ga kayayyakin ganyayyaki, irin ganyen alayyahu, ganyen ugu da duk wani abu wanda zai gina mata jiki da abin da ke cikinta, ana son ta mai da hankali domin ta samu isasshen jini wanda kanta zai wadace ta kuma zai wadaci abin da ke cikin cikinta. Akwai wake: ana son mai ciki ta mai da hankali ga cin abin da ke ɗauke da protein domin zai taimaka ma abin da… ita kanta da kuma abin da ke cikin cikinta da girmanshi ya ƙaru kuma yanayin yadda yake rayuwa ya zamana yana rayuwa, girmanshi yana tafiya yadda ya kamata. Akwai kuma nama da kifi: haka zalika ana son mai ciki ta mai da hankali, ta hankaltu ga cin irin waɗannan abubuwa, za su taka muhimmiyar rawa kuma za su taimaka mata, za su taimaka ma abin da ke cikinta, zai kuma ba da muhimmanci sosai. Akwai shan ruwa: ana son mai ciki ta yawaita shan ruwa masu tsafta. Waɗannan su ma za su taimaka mata, za su taimaka ma abin da ke cikin cikinta, ta samu lafiya kuma ɗan ɗan da ke cikinta ya kasance yana da kuzari, haka zalika ta haifi ɗa mai ƙoshin lafiya.